bɔle ŋmeɛrebɛ la ba mine kparɛɛ eɛ peɛle kyɛ kyoɔne doɔre ka bamine deme yi vaare kyɛ kyoɔne peɛle ka bamine eŋ nɔɔte zeere ka ba mine eŋ nɔɔte sɔgelɔ kyɛ tɔ peɛle.

Faŋ tontonema bayi la abe ba tyoma zie. A dɔɔɛ la a kɔge a mansini. Ka a kaŋ meŋ are a o mansini pare ka ba tona toma.

Mõͻ poͻ la ka wԑnii ane wԑbaare a be. A wԑbaare nyͻge la a wԑnaao kaŋa a biŋ, a ͻͻrͻ. ka a wԑnii mine naŋ be puori a zoro waana.

Soola maleba la, a maala soola. Ba mine sue, kparebilii a dɔgle, ka a waa dɔre, ka ba vɔgle zupilee, meŋ kaa waa dɔre

Nempeɛle bamine arɛɛ dendeŋ ka ba mine ziŋ dakogri zuri a dɔɔ kaŋ gbie dumo a nyɔge a pɔge kaŋ nu a zagere kyɛ ka a kūūdaga biŋ ba nimitɔgre

P4ge la a zeŋe dakoi zu, a mare vũũ eŋ kuripootu poͻŋ a dogele sensԑ laa, a maala sensԑԑ.

Sokpoŋ noͻreŋ la ka vũũ dire. A dieŋ lͻԑ aneŋ yie. Ka noba are a sokpoŋ noͻre eŋԑ a kaara.

Baa poɔ la, ka biiri banaare be, a ɔnnɔ kõɔ. A bie kaŋ sue kparoŋ, ka o e doɔ. A kaŋ meŋ sue kparenuwogri ka o waa sɔglaa.

Dɔba ane bibiiri la, a bie kaŋ ba su kparoŋ kyɛ seɛ toraza doɔre, a biiri mine gbie dumo kyɛ ka a dɔɔ meŋ dɔɔ. 13428